Haysani ta be'ashe de'izaysi cora asay issipetetan hemeta bolla de'shininne qeeri nati ciisha ehidi imishn issi atuma addey ekidi he ciisha singidi de'iyoga mala nuusi keehippe qoncisesi.

hayssanta beyashe deezayssi coraasay si petitan maara maaran shiphi gi ekki uttidayssa gidishin he aasatu garsan tooppiyo harida xaqale minister door aabiya mede deizayssanne aketay aka eta garsan deizayssa mala nuusi koncisiis

hayssan ta beyashe de'izayssi keeyi cora asay issipetethan maaran shippi gidi pude hameto bolla de'ishininne he asay biyosanika sinta baggara bootha dunkane de'izayssa mala nuus keyipe qoncisanawu danida'idees

Hayssan ta beyashe deezayssi gaammoci maasako etika dunguza maao mayidi dunguza koppiyakka banta wu7en wotti uttidi irxa maasa banta kushen oykqizayssa mala nuus bessishenne issoy baduna maqse wottidayssa nuus keype koncisees.

Ayssanta beyashe deezayssi nam'u macanne nam'u aaddeti si petetan sinta baggara ekki uptirashin gidishin etappe guye baggara wuddida gatha giitenne cora uutha qommoy deezayssa mala muusikeyppe qoncisa nau dandayedeesa.

hayssan ta biyashe de'izayssi cora wolqi bayna asassi katha qommo zaytenne ichia jibba immishe deiza asay deizayssa mala gidishin izikka keehi lo7o ooso gididayssa malanne salonka waagi deiza miisha gididayssa mala nuus qoncisees

Hayssan ta be7ashe de7izayssi gammo cima issipetetha erxa matawyqqidi banta kushe bude xoko ottidayssa gididayssa mala gidishin etikka dunguza maayi uttidayssakko sinta baggara yo7o masqala gizasuufe deizayssa mala qoncisees.

hayssan tabeyashe deizayssi keeyi gisanne dalga giziza teknologi maaran keaxxettida keeththakko he keeththa bollaka darshin banka giza xuufe deezayse gidishin bolla baggara dilu alamotiel gizabiikka dees

Hayssan ta beyashe dizayssi nam'u kaamekk he kaameyikka eeqi uuttidashin gididayssa gidishin uubba asaykka kaame bolla gelanaw maran maran wooxxi wooxi yii maran gelo bolla dizayssa gidishinkka kaameyikka keehi giitta kaame gididayssa qonccises.

Hayssan tabeyshe dizzaysi ayfen xelanaw kehippe zoyzzassoko izzika bollara duge betishe dizayssa gidishin cora ketha qomoynne wora mitha qomoy issipetethan deyssa gididayssa nussi besishe de's.

Hayssan ta beya shideyxayssi keehi ayfen xeelananne beyanas lo7izasookko izikka teknoloje maaran lo'i diggi gizaso giidayssa mala gidishin heyssanka asaney beyananne deyanaw keehi inje gitidaso gididayssa bessiis

hayssan ta beyashi de'ezayssi asaysi petithan oge bolla maara maaran eqqi ottida shinne he asayka banta kushen adussa dunguza carke oyqqidi shiphigidi banta umaara maaran salpen eqqi otidayssa bessishe deees

Hayssan bettizayisi duma duma asati issippetetan shiphi giddi uttogaddane Mara naggidi uttoganne bettishshin hayssatika asati zoretanas duma duma bata hasayanas issipetetan uttoga mala qonccises.

hayssanta beyashe deizayssi nam7u asati issipetetan utti uttidayssa gidishin issiniya maca gidishin issoy adde gididayssa malanne maceyakka badunan maske wurtautada issipetetan issi boso tishshoti xeelo bolla deizayssa mala bessees

hayssan ta beyashe deizayssi sibseba darashe woykko ya7aya etanawu zore zorettanawunne shiiqida cora asay deizayssa mala gidishin izikka kehi lo7o miishassinne lo7o gu7a immazana shiiqida mala qoncisees

Hayssan ta beyash deezayssi corasay hissi petetan dunkan egarsa shiiki uttidayssa gedishin eyasayka gammo dunguza sharbe ba qoolen xaati taato uttidayssanne be tagarsan eqqida asayka deizayssa mala muusi qooncisees.

Haysan ta beyashe dizaysi qocha giyako izanka cora asay issippetethan shamanawnne cora asay bayzanaw izason dizaysa gidishin henika cora bayzetiza muruta qommonne asa na'as koshiza cora miishay de'izaysa mala nus qoncises.

Haysan ta beyashe dizaysi cora geleshoti issipetethan de'iya sohuwakoizika gitanne dalga zuma gididaysa gidishin henika maatatinne duma duma de'izaysa mala gidishin nusi besishenne kehippe bessizaysako.

Hayissani ta be'ashe dizayisi kehi gitta demibba bollani issipetethani coora assayi ichiddi silike xellishene he demibayika zuma bolla deyessa gidishin izika miccidine ufeayetidi deyeyisa besesi

Haysan ta be'ashe dizaysi cora cimma Ayeti demba Bolla issipetethan UTi uttidaysa de'ishinene issoy isuwara Hatayidi tishi Oti xellidi De:izaysa mala Etape Guye bagara doza pitey Dizaysa beses

ayssanta beyashe deizayssi cimaya corasasi sampara qixayada immayaadhdhishininne gashe naati cimawatinne dumma dummasati heyssa qixa imishe deeizayssa mala gidishin aayeyakka issi naasi imo bolla deezayssa qoncisis

hayssan ta beyashe deizayssi issi petetan quma mishe deiza asay deizayssa gidishin eti mishe deiza kumay keehi lo7o ayfen xeellanaunne mishin mal7izayssa mala nuus bessanas issi maciya mayda ufayxizayssa nuus qoncisees

Hayssan ta beyashe deizay siy azinanne macasoy sipetitan deiza garsa duuda garsan utti uttidayssa gidishin etikka oddunayata yelirayssa maranne menteta aawayoy uttidayssa gidishin nanko menteta qaa7aya oykka uttidayssa qonchisiis.

hayssan ta beyashe deizayssi bahaylenna turism gizasakko hessanka coro asay isipetetan shuchcha bolla otti uttidayssa mala gididayssa gidishin hessappe guye baggara qarxay deizayssa mala nu si kehipe qoncisanaw dandayides

Hayssanta beyashe deezeysi keeyi gissanne dalga demban issi caanara deezaare ekkedi ha xeelo bolla femshininne aappey sabagara zumay deizayssa malanne harekka maata bolle kiizayssa musikeyppe koncisana danday des.

Hayisani ta beyashe dizayisi gulut woyikko quca giyakko izanikka cora asati issippetetan shamonne bayizo bayizo bola deizayisa gidishshin izanikka amibashukey,papayay manigoy cora mishay bayizetidhe deizayisa mala qoncisanasi danidaidees

Hayssan ta beyashe deizayssi abba doonan diza nam'u aazotakko. Eetikka haaththa garsappe ke'idi awa ho'ishe de'izayssa malanne nam'aykka banta doona doyidi utti uttidayssa mala nuus kehippe qoncisanaw danda'idees.

hayssanta beyashe dezey si keehi ayfen xeelanonne beyana lo7o keeththa daaniza miisha gidushin izi kaasanas duussas keehi injene ayfen xeelano lo7iza miisha gididayssa mada keehi penuusi qoncisanau dandayides

hayssan tabbe ashe deezayssi dumma dumma miishay issipetixan kaqeti uttidaysu gidishinka izi kaa cima woykko gaanatetha giza xuufe keehi xoqan lo7etidi xaafattizayssa bessana dandayidis

Hayssantanni be'ashe dizayss hotelleko.izza Cala asay issippetetan utti uttidaysa gidishin maran maran eta sintha xarapheza bolla usha mishey de'iza cishayika de'izaysa mala nus qoncisana dandayides

Hayissan betizayissi na"u asata gidishin na'u asatappe issoy huphey bayinna gidishin izikka bo'a ade issi bagara diza adey qase ba ayifa bolla woththida murutay issibay de'iyogadan hesetikka

Hayssan ta beyashe dizayssi asay issipetethan biirro garssan uutti uttidayssa gidishin ha asaykka tekinollojje marara shiiphphi giiddi bantta oosuwa ooththishenne he asaykka hedzdzu macanne issi attuma gididayssa mala nuus besses

hayssanta biyashe deizayssi isipeteta hospitaale gidennashin hootaylle garsan uttida asay deizayssa mala gidishin izikka isipeteta maara maaran uttidayssanne issi miisha tishoti xeelo bolla deizayssa gidirayssa mala nuus bessees

ayssanta beyashe deizayssi coaasayss petechan deeizayssa mala gidishin sintha baggara nam7u addenessi maca gidishin guye baggara nam7u addethi deizayssa mala nuusi keipe qoncisana dandayiza misile izakko

Hayissan ta beyashe deizayssi amarato xuufe deizayssa gidishininne hini baggara keehi gita wogoloy deizayssa mala gidishin ha baggara issi karethanne bootta digital e miishe deishininne itoophiya bayndaray toqu gi uttida issa bessees

hayssanta beyashe deizayssi nam7o asatakko issoy habishsha gidishin guye baggara paranjekka deizayssa mala gidishin xora amaratosufe itasintan deizayssa mala gididayssa gidishenne etikka haatti shoti xeellishe deizayssa mala nuussi konchisis

hayssan ta beashe deezayssi nam7u asatakko issoy baayfen manaxire wottidayssa gidishin asuntaykka biraano adlo geetettiriteesitizayssakko issoy qasse bo7a gidishin asuntay qasse daanna tisfayeneway geetettiri teesizayssa

hayssan ta biyashe deezayssi dumma dumma katamanne dumma dumma gaxaren deeza miishako katamanka ayfen xeellanaunne injeskeyi lo7izasoy deezayssa gidushin garsabagara key dalga gadin gakkida murutayfe deezayssa bissees

Haysan tabeyzzay tophiya elektimke agilgilotte gizza xuffey dizzaysa beyashe days ezzankka nam77u ti bana oso dirsha otishe dizza mala nussi kehippe qoncisees.

Hayssan tani be'ashe dizay issi qeeri ayifen xeelanawu lo'iza sohoko izika tekinoloje ohe maran gigggida oge giddishin ayfen xeelanawu lo'iza soho izika tecinoloje oge marani gigida oge giddishin izika kame ogene kame oge achan diza dumma dumma mabirate qommo diza issa nusi qonccises.

Hayssan ta be'ishe de'izayssi elektrike woykko mabrate go'a asa na'as aathanas teknoloje maaran oyqqidaso gidishin izikka asa na'as keehi lo'onne gita go'a immizayssa mala nus keehippe qonccisanas dandda'idos.

Hayisan ta be, ashe dizayisi ayeranne na,ara issippeteta tekinologe ogera silke xelishe dizasa mala gidishin ayiyaka be ashen axire wotidayisa gidishin na,mayika ufayixidi dizayisa mala qonc, ises

Hayissan ta be'ashe dizzayisi issi mabirate hayiley poole bolla keyidi shubbo lo'eththidinne gigisidi de'izzaysa mala gidzayisa giddishinne happe hayssa baggara issi gitta kththeayika de'izayisa mala nusi kehippe besses.

hayssanta beyashe deizayssi issi attumadey haa tishshoti xeellishininne awosoykka mabiraate haylle oosancha gididayssa malanne aappe guye baggara teknoloji ogen giigidi mabiraate asanas go7a immizayssa mala qoncisana giigida miisha deizayssa qoncisees

Hayssanta beyashe deizayssi issiyathumadekko izikka bayfe manaxire ottidinne kareta shurabe ma'eri ha xeellishe deeizayssa mala gidishin izikka maabirathaylle ooso ootizayssa mala muu si kaype bessishininne addey yokkakeehi era deizayssa nuus qoncisees

Hayssan ta beashshe dizsyssi tekinoloje maran medhdhetiza mishshako izzika asa na'as mabirate po'o imanas madiza mashshin gidishshin lo'ene dalga

Hayssan ta be'ashe dizayssi cora asay issipetettan de'izaysa malane technologe ogen computere bolla xafidi he asas timmirte imishe de'iza issi atuma ade de'shinine be'she diza hezhzhu asati karetta manaxire bantta ayfe wottidaysa qoncises.

Hayssani beettizay issi macas eqo hayssa macasyakka moletha dumma dummabata birshetha hasayanasi eqqontha malanne heyssa hasayanasi eqqo mala beettishin heyssapeka guye.

Ayssanta beyashe deezayssi ayfinte lano kehi lo7izasookko izikka teknoloji maaran lo7edi giigizaso gidishin izanka eettushe deeza dimlaytara qommoy deeizayssa mala noosi kehippe bessana dandaydees.

hasan ta biyashe de'izay siy kare biitha bera oyqqada ufayxayda deiza issi maceya deizayssa mala gidishshin iipe sinthara keethtaykka deizayssa gidishshin xuufekka sintana keethta si ha7i shiisho gizay deizayssa mala nuus konjusees

Hayssan ta beyashe deizayssi xuufekku izikka amaraton xaafettida suufe gidis shin izikka nagaretusi nne gaberetus xaafettida xuufekko izikka etaskey lo7o gu7a immizayssa mala nu si keype qoncisees.

Hayssan ta beyashe dizayssi ooge duunnan diza suuqetakko iza achchankka asay issipetetan uuttidii tuuke uuyizayssanne eeqida motore mala godishin he oogeyikka keehippe dalgga ooge gididayssa mala beesonne qonccisizayssi nuus beses

hayssan ta beyashe deezayssi nam7o attom asati shaybonna keeththan botuutida sha gidishin etiqa utidi banta qofa isso y silgeasa shin issuyqa ba sinke xeelo bolla dezayssa nuuskeype qoncisana dandayi des

Hayssan ta beyashi deyse hissi issi bo7a woykko malaxade eki yotidayssa gidishin izikka keehi erara dizayssa malanne asasi ba cen gursa si sidinne aasayo bolla deizayssa qoncisanau dandayides

Ayssan tabiyaashe deezayssi isi attomade isipetetan barka uttidinne komputere teellishinne gora goro bolla deezayssa nuusibesishin izikka aappe guye baggan corasay deezayssa qonchisees.

Hyssan ta beyashe dedzayssi issi attuma deyssasi sartafkit himmishinenne epeyssa baggara issoykaaykke uttidayssa gidishin hetikka nam'ay ayfe manexire wotti uttidayssa mala muusi keyipe qoncisana dandayidees.

Hayssan tavbeyashe de'izayssi asay issi petitan shiigidi uttidasokko izanka oyddu asati isipetitan shigidi haasayanne qofashafetesh deizayssa mala nuus kehepe qoncisees

hayssan ta beyashe deizayssi tama degga tekiza oosanchatakko etikka bantha kamera tuubora haathaydi isipesetan banta oososhoottishe deizayssa malanne asa naskeylo oguwa immizayssa mala bessees

Hayisan ta be ashe dizayisi cora asayi isspetettan shiqidi quma mishenne isoyi isuwa barso bolla dizayisa gidishin ettappe guye bagara lasilasa ushayi dizayisa beso bolla nusi qonccises

Hayssan ta beyashe dizayssi cora asay issipetetan eeqi uuttidayssa giddishin asa oosoykka taamay asa na qohenna mala taama qoohoppe asa na ashiza dirijjittekko.eettikka issi bolla yaa'a ya'etishin nuus besishe de'izayssakko

Hayssan ta beyashe deezayssi tama adeggappe asana naagana si ooththize deiza dirgitikko he dirjite asatikkayssi patechan abbachan eqqidi ooso ooththishe deezayssa mala nuusi qoncisanau dandayides

Hayssan tabiyashe deeze siisi poolise uttidi qofa bolla deezi teellizayssakko aappeka guye baggara cora asati sipetethan maaran maaran utti uttidayssa gididayssa mala nuus bessishinne qoncisizayssakko.

hayssan tabeyashe deezayssi asa naa tamman duugetidi wurenna malanne tamadeggappe asa na ashshishi deeza dirjitekko izan odtiza polisiti issi betetan maaran ekkidi ya aya ettishininne zooresishin nus qoncisees

Haysan ta beyashe dizaysi tekinoloji oge maaran keexetidi wurida keethako. Izika asa nay be ayfen xeellanaw keehi lo'izaysa gidida mala gidizaysanne duusas keehi injetanaw lo'izaysa bessishene qoncisishe dees.

Ta be'ashe de'iyayssi keehi tekinoloje oge maaran keexetidi wurida keettako. Izikka asa na'as keehi injje gididayssa mala ayfen xeellanawukka lo'o gididayssa mala nuus keehippe qonccises.

Hayssanta be ashe deeshe deizayssi biiro bolla issi attumanne si mace deizayssa gidishin etikka sartafkete issoy issa yo'oy imisheninne ha teelidi potodendizayssa gidishin keehi miicidinne ufay xidi deizayssa mala nuus keype qoncisees.

Hayssan ta beyashe deedayssi coro asaysi petetan issikita garsan shiike kirutidayssa gidishin ita garsan issilamatu dereppeira issilamatu mawo maayiza issi attumade deezayssanne hankootikka asishsha bolla deezayssa muusko ajjissees.

hayssanta be7ashe de7izayssi teknoloji maaran keexettidi wudiza kiiththa gidishin he keeththayka ayfen xeellanawunne asa nay duussasi kehi inje gididayssa mala nuus kehipe qoncisanaw dandayidees.

Hayssan tabeyash deizayssi cora say isipetethan kaame hoge bolla woxedinne hemetidi xurumba punnishenanne he asaekka toopphiya bayndara cora oyquotidayssa mala musikeype qoncisees.

Hayssanta beyashe deezayssi oyddu attuma asatakko eta garsan musilime ma'o may'iza issi attumay deizayssa mala gidishin etikaysi petethan haasayonne zore zoretishe deizayssa mala nuskyipe qoncisanaw dandayi dees.

Hayssani lo7i asa beeththesekko heyssika lo7iya keeththa gidoga malanne ha7i wodey yiza murucha gidoga mala beetishini asa naysi banthamesowa shempisanas go7etheda keeththa gidoga malanne.

hayssan ta beyashe deezays siyaasay issipetethan haymeta bolla deishininne heyasatu garsan issi islamade islamatu maa7onne islama tu hanata haniri yiizayssa gidishin aappeyssa baggara ambasadere mayda asay deezayssaka nussi konchisees

hayssanta beyashe deizayssi cora sayssi petethan ship gidi maara maaran otti uttidayssa gidishin etika foto dendidinne issoysa qaldi di miciuidi deizayssa mala muusi bessishenne qoncesizayssakko

Hassan ta biyashi de'izay isdi biirokko. Ha biironka cora miishe de'iza issa gidishin oydde de'iza issanne oydde sintan xarpheeza de'iza issa gidishin xarpheeza bolla wode teknologi eeza komputere de'iza issa mala qoncisees.

Hayssan ta beyashe dizayssi cora asay issipetetan ha siimidii maran maran uuttidayssa gidishin qasekka ba qodhen dunguza sharibe xaxizayssanne bi'irebba kushen oykidii xuufe xaafishe de'ettes

Hayssan ta be'ashe de'izayssi emi essi ay Itophphiya de'izayssa mala gidishin izikka Tophphiyan lo'o muuruta qommo immizayssanne go'a Itophphiya naytus immizayssa mala bessishe de'izayssako.

hayssan ta beyashe deizayssi corasay issi petetan shiiqi urtidayssakko etikka shiphe gidi eta garsan issoy etas timirte immidinne zore zorishin deizayssa mala gidishin izikka hospitaale woykko akime keeththa gididayssa mala nuus qoncisees

ayssan ta beyash deizayssi corasay isipetetan eki uttidayssakko hey asatuykka aybakko xeeli dinnetishshoti bessa bolla deizayssa gidishin etikka issipetetan eki ottidayssa mala muusi qonchisees

Hayssan ta be'ash de'izayssi ayeranne aawara hospitaale garssan banta naata issi oyqqidinne ayiya naa usho bolla de'izayssa gidishin aawaykka garssara naa bolla gukkenna mala tekkishe de'izayssa nuus konccisees.

hayssan tabeyash deizayssi arbaminceesu tabankea gelgilota giza soofe deizaysson corasayssi petettaan ekkida geenne uttidasay deeizayssa mala gidishin heyaasaykahe bootan ooththizayssa mala musi qoncisiis

hayssanta beyashe deezayssi hakimekeetta wurekko ospitale si maaddiza teknolojiyo geen medhettida miishakko izikka hakime keetta wurekko ospitalen deekko asa naaskeyi corago aimizayssa mala nuskeyipe qoncisees

Hayssanta beashe deizayssi wolqi bana cima yoyssi cora miisha immi makin aayakka ba kushe tokutada anjayda deizayssa mala gidishininne he aayakka ba kusherappessale oyqqa uttidayssa mala nu sikhipe qoncissana dandayidis.

Hayssanta beyashe deezayssi heedzduzasata ko etikka nam'u addenesi maca gididi waraqata issoysso as imishoninne etasintan keeyi gisanne dalga dufo dabbuy deezayssa mala nussikeype qoncisees.

Hayssani beettizay ha'i wode yiizatha kinoje murutha goechere asa nayti ayfiya pathanassinne asa nayti bancha ayfi asakecthikko pathanas go'ejeda murutha maadetide asati goyeto.

Hayssan ta be7ashe de7izayssi hospitaalekko izanka hargancha issi cimaway deizayssa mala gidishin a akamishe deiza issi haakimekka aawa akamishe de7izayssa mala nuussika bessses.

Haysan ta beyashe dizaysi hosputale woylo kilinikeko hesanka oothiza cora hakimeti issipetethan shiqidinne dabo pandisha tuke hesko shishidi issipetethan de'izaysa qoncises

Hayssan tha be7ashe de7izayssi issi aththuma addee ba suuththa immishiininne ufayththiiddi uththidi haa xeelo bolla de7izayssa mala qonccissishiininne asassi suuththaa imoy keehi lo7o go7a gididayssa mala bessanawunne qonccissanawu dandayi des.

ayssan tabiyashe deezayssee keey gisanne dalga gidida amarotonne ingilizatton xaafettida soufe deezayssa mala gidishin he xofekka gabuthora araba mince hospitale gizayssa gididayssa qoncisees

Hayssan ta biyash deezayssi azinanne macaraassey banthanata oyqqidi hakimekettan didishin bantanatas muqe woykko maatta ussishe deezayssa mala gididayssa gidishi henaykka ushsha bolla deezayssa keype koncisees.

ayszan da beyashe deeizayssi ya aaya ettiza sookko izankahy siicumawoy ba tohoneqqi detishshoti xeelo bolla deizaysa gidishind appe guye baggara cora cimasaykka deezayssa mala bessi shi meykko qoncisi sayssakko

Hayssan ta beyashe deezayssi issi gashe nayo ba7aayera yeeda gidishin isaka haakime githan deeza issi haakimeya e gashe nayo akamishinne duuna xale qolashe deezayssa bessishe weykko koncisissi dees

Hayssan bettizay dumma dummaha'i wode yidda murutta gidishin heyssika asa naytti bantta metuwa lafa sohon qanxanasinne dumma dumma bantas oththanas madettiza ha'i wode yiza technoleje giddishin.

Hayssan ta beashe deizayssi cora asay dunkane garsan shiiqi utti uttudayssa gidishin sinta baggara ichawu attuma addeti eetika ambasadere koote maydi utti uttudayssa malanne tishshi ottidi issi miisha teelidi de7izayssa qonccisees.

Hayssan ta beyashe de'izaysi key lo'o asa nay hemettanawu maaddiza oge gidishin appe hessa baggara denba bolla mela maatay de'izayssa mala nusi keehippe bessanawunne qoncisanawu dandayides.

Hayssan ta be7ashe diizaysi heedzdzu asati issipethatan keeththa garsan utti uttidayssa mala gididayssa mala gidishin eta garsan nam7ati koppiya banta huupen woti utidayssa gidishin issoy qa mela disayssa qonccises.

Hayssan ta beyashe deizayssi awudiya teknologi maaran maabiraate haylesi maaddiza poole daaniza miishakko izi kacoa issi petethan sohonsohon eqqi uttidayssa gididayssa gidishin aappeyssa baggara zumaykka deizayssa mala qoncisiis

hayssani beettizay asa nayti woykko kaame go7etidi baanas go7ethida ogi gido gammalanne heyssi ogikka qasse asa nayti bantha kaami go7ethidi bancha muserenne dumma dummabalata ha7i wode yiza tchakilonche oythidi baanas maade

hayssan beettizay dumma dumma naati tamaranassinne disisbatassi muruthasa eranasi goyetiza tamare keeththa gidishinni heyssanikka tamare keeththay beettishinni tamare keeththayka maarara utho gamananne dumma dumma batta

hayssani beettizay dumma dumma cora asay beettishine issitikka isipetetan gididi shiphi giidi eqqo ga malanne heyssiti asatikka zoorethanassinne haasayanass issipeteta shiqoga mala beettishine heyssa giddoka dumma dumma asay des

Hayssan tabeyashe deizayssi tora teknoloi ogen keexxettida dumma dumma merara deiza keeththatakko etikka ayfen xeellanawunne asanas duussas keehi injie gididayssa mala nuus bessishenne keehipe qoncisidayssakko.

hayssan ta bi7ashe de7izayssi issi attuma adde projekte ooso woykko limate ooso oosettizason eqqidinne ba dona woykko cengursa xoqu ottidi haasayeshe de7izayssa mala gidishin isikka siyiza hara asay deizayssa mala nuusi bessees

hayssanta biyashe deezayssi bulokkete otushe deiza teknolojin iza mashinekko izanka issi attu madey otti di hanko asa beso bolla deizayssa mala gidishininne asayka issi petetan beyshe deizayssa mala nuus keepe konjisis

Hayssan ta be'ashe dizayssi hedzdzu asati issippetettan shiphphi giidi uttidayssa gidishin, nami'u asati banta huphphen kopiya wottidayssa gidishin issoy qasse ba kushe tiran xaaxi wottida adde gididayssa mala nuussi bessishenne qonccisisizayssakko.

hayssan tabeyasha deizayssi issipetethan maara maaran dumma dumma qummonne dumma dumma maran deiza keeththakko ye keeththatikka ayfen beyananne duuzas key inji gididayssa qoncisana dandayi dees

layssanta beyashe deizayssi maaddeyakko izanka dumma dummanne daage qoomoy deeizayssa giddishin kaameti duukkanoyishininne isi macasaya emeta bolla deizayssa noos bessishenne qoncisiza deizayssa bessees

Hayssanta beyash deizayssi kei bazzo denbakko izanka misaretelimate oosoy oosettish deizayssa mala gidishin heessa baggara keettay deizayssa mala nuusi kyipe qoncisanawu dandayides.

Hayssan da beyarsh deizayssi issi attumaydekko izikkan basadere kootemay dii mayke ba kushen egidi asasi haasay bolla deizayssa gidushin asi iza asay deizayssa malanne ikati shoti qaelo bolla deizayssa qoncesana dandayides.

Hayssanta beyashe deizayssi dumma lumma eraara deeza coro asati issipetethan heemetha bolla diishenenne eyasazuppe sintha baggara iccoosoti ambasadere kootu may'izaysse gidishin he oydati bantayfen kareta manaxile wottu uttidayssa bessishe deys.

Hayssanta beyashe deezayssi keehi ayfen xeellanassinne beyanas lo7izasokko iza sonka toophiya bandiraynne dumma dumma dere bayndiray hessipete xan xoqu gidi betizaysse gidishin lo7o keeththatikka deezayssa bessana danday dees.

hayssanta beyash deezayssi gaammuch matakko etikka irxa maatawoyqqidinne asa issipetethan eqqi utidayssa gidishin heessika wogaranne maarara asa naas woga maara bessizayssa gididayssa mala qoncusis

Hayssan tani be'ashshe de'iizayssi pirdda keththako he pirdda keththanka cora assay paalama paalamettanawu yiizayssa mala gidishin nam'u uttidi hassa'ishshene xaafishshe de'izayssa qonccisess

Hayssan ta be7ashe dizayssi pirdde keeththako ankka asay palametanaw yizaso gidishin hessankka cora asay shiiqizayssanne issoy issuwara palama palametishin beyanawunne si7anaw xeelanaw yizayssa mala nus qonccisees.

Hayssanta beyashe deizayssi nam'u asati etika issi addenne issi maca gidiri mashsha nam'ay issi patetan issi masha eqqidinne itasintan deiza gita daabbo qanxo bolla deizayssa mala nuuskeype bessana dandayides.

hayssanta biyashe deizayssi cora asay issifeti taan banta kushe xokochidi qaala gelo bolla deizayssa gidishin itappe guye baggara cora bandira deizayssa gidishin bandiratoppe issoyqa toophiya bandira gididayssa mala nuus bessees

Heyssan ta beyashe deezayssi pirda kettan deiza miizaanekko izikka asa nas maara pirda pirdettana mala ooththiza biishek dishin izikka pirdaketan palama wode deizas woykko deiza asasi qoncesizayssa miishakko.

Hayisan ta beashe damizasi ato dogiso doyila yato getetidi xesetida doane kareta adde gidishin ezika firda keeththan otiza asakko kareta goane mayidi hasaya bola deizayisa nusi beseshe deas.

hayssanta beyash deizayssi cora asayssi petetha asay anjetu shemayiza gawun geetettida mawumaydinne banta ushachcha kushe salo xokotidi qaala gelish deizayssa mala gidishin he asayka issi mala mawuma izayssa qonjusees

ayssanta beyashe deiza iisiisi maca siya pirda keetha wudian uttawutura shin isinthane banere bolla amarathoorha xaafetilasofe musinaynos issipetetha morkekko a izakka issipetetan dayssos giza

hayssan tabeya shedezayssi issi aththumadey ba kushe doqotidi qaala gelishenenne a qaala gelisishe deeza issi hara aththumadeykka deizayssa mala nu si kyipe bessi shenenne qoncisise dees

Hayssan ta beyashe deezayssi amaratonne ingilizetton cora xuufe girgida bolla xaafatuttudayssa gidishin izikka toopphes deeza maata qoncisiza xuufe gididayssa mala qoncisanao kipe dandayides.

Hayssan ta biyash deizayssi pirda keeththakko izanka corasay palama palametanau izaso gidishin lam'u danjati deizayssa gidishin corasay palama beyananne siyanawu ship gidi uttutidayssa nu siyi qonchisees.

ayssanta bilashe deizayssi corasayyss betethan maara maaran uttida issa gidishin etikka hedandeera haaththanne duma duma baggay thukiwishin baqeqa tish geri xeelo bolla deizayssa mala nusi bessishe de7ees

Hausam ta neyashe dizaysi asay issipetetha xidate ooso pothi makidi issipetethan shishiza xidate kaameko haape hesa bagara issi kaamey ha hemeta bolla de'izaysa gifishin nam'u asatika de'izaysa mala nusi keehippe qoncisses

Hayssan ta beyashe deizayssi dumma dumma qoshasha soppe shiishshidi woti uttera issi attumada gidishin aappey sabaggara kaame oge deizayssa malanne dumma dumma keettati sipetettan deizayssa mala nu si kipe qoncisees.

Hasan ta be ashe dizayisi xifate woyiko geshatetha oso otizayissanne xuma gidiza sohon dizayisa etappe guye bagara kame eqiutitayisa nusi qonccisanaw dandayides

Hayissanni taa be'ashshe dizayissi digatele matawuqa Gizayissa kesanawuvissi tamariya yada mizzigebba mazagabetayidda dizayissa gidishshinni izzakka ha kamera xeello bolla dizayissa mala nusi kehippe besses

Tas betishe de7izayssi awudiya teknoloje maaran iza methawoqa qommo gidishin izikka dijitaale woykko beerawemethawoqe geetettidi xeesizayssakko. Izi xayikko tophiyan diizayssi aybakka ooso danda7enna mala nuus bessees.

Hayssan ta be'ashe de'izayssi asay issipetetan utti uttidayssa gidishin issoy maygirafoone oykqidi ba cengursa sisha de'izayssa mala gidishininne issoy ha bagqara uttidi kushe baqqishe de'izayssa mala nuus keehipe qoncisana dandayides.

Hayssan ta beyashe deizayssi issi maca na ya bolta shamize maa'adanne ba hwenkareta carqa qachada digitale hawodeth eknoloiyon yiza metawqe ba kushen oyqqada ha asas beso bolla deizayssa mala nu sikaype qoncisana dandayi dees.

hayssan ta beyashe deizayssi digita letophiya giza xuufe deizayssa mala gidishin nam7u asati eta garsanka issoy bo7a gididayssa gidishin issoyka toophiyo haarida kawo xaqilay minister door abi gididayssa mala nuus koncisees

Hayssan ta beyashe dizay issi issi attuma gidishin izikka ha wudiya teknologe maaran merettidi lo'iza komputere oyqqidi oottisheninne ba ooso tishi oththi xeelishe diza issa mala nuusi keehipe bessanawu dandayides.

Hayssan ta beashe dizayssi fayda nes giza xufe deizaysa mala gidishin ye birawi metawaqqa asa na7as ubbas koshizayssa gidishin tophphiyan diza asay onnika izi baynda ixxiko sohope soho qaxanawu dandenaba haysi nus kehippe qoncisses.

Hayssan ta be7ashe dizayssi tamaare naati issippetethan yii uttidayssa gidishin ettikka dijitaale woykkao ayde mtawuqqe gidishin maaran maaran bantta maara oyqqi uttidayssa gidishin etikka kehi tishi udididi xeelo bolli diyayssa besanaw danda7idees.

Haysan ta be'ashe dizaysi issi atuma adey ba c'engursa maygirapone bola sisidinne ba ayfen manaxire wotidi dunguza merara de'za mayo mayidi ha simi xelidi hasaya bola de'izaysa gidishin ika kehi lo'o misha hasa'izaysa qonc'ises.

Hayssan ta be'ashe deiizayssi cora asay ogge bolla eqqidi shiphphi giidi kushshe baqqidinne tishshi oothidi xello bolla deizayssa gidishin eeta garrasan gashshe nayti nami deizayssa qonccises.

Hayssanta beyashe deizayssi keehi githanne dalga kaame ba wogeera bishe deizayssa mala gidishin aapeisa baggara cora keethtaynne cora sayhissi petettan deizayssa mala nusikape bessishininne he kaamekka ooththo bolla deiza ogey haattawushishin qoncisees.

hayssanta biyashe deezayssi oyddo asati nam7ay eqqi uttida shininne nam7ay utti uttidayssa gidishin uttida gitikka kawo gididayssa mala gididayssa gidishinne issoykka toopphiyo haarida xaqalay minister door abi amed geetettidayszakko

hayssanta beyashe deizayssi cora asay issipetethan utti uttidayssa gidishin he asaykka bilixegina shurabe maaqo mayi uttidayssa gidishinnne etika issipetethan kushe baqqidi issoy susa xeelidi miicidi deizayssa mala nuus qoncisees

Ayssanta beyashe deizay si si attumadey kaasancha si aypukkushili maate immi makidi ufay xidi qoomettidi foto'eti dendishe deizayssa mala gidishiinne heyaddeyka basadare may'izayssa gidishin hankoy gaammo anguza deizayssa may'izayssa qoncisis.

Hayssan ta beyashe deezayssi cora asay issipetethan yeeho keetthan dizayssa daanisiko etika azandari issipetetan uttiuttidayssa gidishin izikka keehi yeekki simmidi banxaqoorisi qurti biittat eelishin koncisees

Haysan ta be'ashe dizays arophile bolla kezishe diza cora asa y de'izaysa mala gidishninne he asata moyishe diz nam'u asati banta kushe dhoqu otid he asata saroto bolla de'izaysa beses.

Haysan ta beyashe de'izasi issipetetan issi paranjayinne habashayi sarotetidi dokimente lametishe de'izaysa mala gidishn eta guyeni nam'u mac'ati de'izaysa mala nuusi keehippe qoncisanawu danda'idesi.

Haysan ta be'ashe de'izaysi cora poliset marani marani salpetidi issipetetan tangi tangi hemeto bolla de'ishininne etika banta kushen tophiya Bandra oyki utidaysa gidishn etappe guye bagara ketay de'izaysa qoncises.

Ayssan ta beyashi deezayssi isi bo7addekko isikka mayke baasinthan utti uttida shin haasaya bolla deshininne aappe guye baggara coro asati abbaduna deezayssa mala bessi shinnne qonfesisayssakko

Harisanta be ashe deizayssi cora hasayssi petethan kaame oge bollahe meto bolla deyshinenne he asayka keehi cora gido gappirin daagan kaames oge xaysizayssanne kaamekka guye baggara asappe deizayssa mala beso bollanne qonchiso bolla deizayssakko.

Ayssanta be ashu deizayssi coraasay isipete taan sibiseba dara shin utti uttidashininne he aasaykka attummanne matha gidiri ubbaykka karitha koothenne dumma dumma merara deyiza ambasadere kootammayuttidayssa nu skeype qonchisis.

hayssan ta beyashi deezayssi corasay isi petitan issu issoara saroto bolla deezaysa gidishin he asa agarsan gammo cimase deeizayssa mala gidishiinne dunguza koppiy wottidayssanne gaabe mayda cimase deizayssa biso bolla deeza misilekku

Haysan ta beyashe dizays passport imza biroko , he bironka asay tophiyappe kare ke'anaw he passport ekanaw gizaso gidishn izika tekinoloje ogiyara asas lo'o go'a imishe dizaysa mala qoncises

Hayisan ta beashe dizaysi cora asay issippeteten yaa yaetanawu zore zoretanawu issippetetan shiqi uti utiutidayisa gidishin he asaka deio keeththay kehi ayifen xelanawu loizayisa gididayisa mala nus qoncises.

Ahessanta beyasha detayssi corasayssi petetan eqqi utiday saygedishin issi attumadey keeththa garsan deiza oydeta malati malati bessishinnne keettaykka keehi ayfin xeelana lo7izayssa mala qoncisanawu dandayides

Hayssanta beyashe deezay isi ye komishona zeeygineta agagilot yagiza suufe guye baggara deshin sintha baggara issi attuma de ekkidi isasi meglecey woykko haasaya haasayashe deezayssa mala nu si qoncisees

ta beashe deezayssi heedzdzu maca nati esipetetan issi misha oyikde ha teelidinne ofayxidi deizayssa mala nuuse kypepesidinne etappe guye baggarasofe deizayssa koncisees

ayssanta be ashe deezayssi cora asay si petetan deiza keeththakko izan kaysi petetan asay eqqi uttidashininne issoy haasay bolla deeshe deezaysse mala noosikeyipe konjusanawu dandayiasokko

Haysan ba be'iyays cora poliset issipetetan shiiqet utidaysa gidishn etika timirte ekana woyko silxena ekanaw yizaysa malabe xafid tishot xelidene sisa bola dizaysa qoncises.

Hayisani ta beyashe dizayisi cora asayi issippetethani yaa yaaetanaw shiqi utidayisa besishini heyita asata garisani namu mayo mayizanne guye bagara mayiza coraa asayi deizayisa mala hesi kehippe besesi

Hayssan ta xeellizayssi issi poolisey haa tishshi ootti xeellishininne izikka koppiya wotti uttidayssa mala qonccises. Izikka asa na'as go'a ottishe de'izayssa mala nuusi besses.

Hayisan ta be,izayiti ya,a ya,anawu poliseti issippetetani banta sibile mayo mayidi shiqidayisa gidishin eta garsan na,mati hara mayo mayiza asati dizayisa mala nusi qonccises

Hayssan ta be'ashe de'izayssi yaa'a yaa'etizasokko izanka cora pooliseti issipetetan de'izayssa malanne eeta sintan issi attuma addey eqqidi haasaya bolla de'ishin issoykka uttidi xaafo bolla de'izayssa qonccisees.

Hayssan ta be7ashe dizayssi polisekko. Ezikka eqqidi ba cengurssa maykkeza bolla aatishenne sisishe de7izayssa gidishin, appe guyye bagara cora asay de7izayssa mala besso bolla de7izayssakko.

hayssanta beyashe deizayssi cola asayissisaba daarashin deeizayssa gidishin etika yssi petetan ya aya7eti sheninne qofay isoyssayo shaaketo bolla deizayssa gidishin issi poolisiya wikqo maca polise tagarsan deizayssa beso bollanne qonshiso bolla deizayssa

Haysan ta beyash deizayssi tooppiyo haalidi deeiza kawo asunthayka taqalay minister doktor abi ay mel geetettidi xeesettiza kawo gidishin aara iza corasay deizayssa malanne sintara wotadareayo saro taymmish deezayssa mala koncisees

Hayssan tabeyashe deezayssi si attomade polise ma'oomayzi ba hu'enka koppiya wottidinne haasaya bolla deezayssa gidishin izikka tishshoti xeelo bolla deezayssa mala nuus bessishe dees

Haysan tha be7ashe de7izayssi heezzu asathi issippetheththan uththi7uthi de7isa de7ishin he heezzathu garssan issoy toophphiyaa kawo gidida xeqlay ministher doctor abiy ahmed gidizasa gidishin aappe guye baggara toophphiya banddiray de7izayse mala qonccissees.

hayssanta beyashe deizayssi issi petetan kilase garsan cora tamare deizayssa shiphi gi uttidi issoysara zooretanne ha asayan deizaysa mala gidishin etappe sinta baggara eta tamarsise deiza issi attumade utti uttidayssa qonchisis

Hayssanta beashe deizayssi corasayssi petitan ya ayayatidi maara maaran utti uttodayssa gidishin he asayka issoy suwara zore zoreti shinenne qofa laametidi haasaya bolla deizayssa noosikeyipe qonchisees

Hayssanta biyashe deezayssi nam'u asati issi bizethan wotuutidayssa gidishin etikka banta kushin biido wiqqidi xaafa bolla deeshoninne etappe guye baggara topphiya bandara deezayssa mala qoncisees.

Hayssanta beyashe deizeyssi issi attumadekko izikka dooza tokki makidi doza bolla haaththa olidinne dooza ta ushishe deizayssa mala gidishin aappe guye baggaraaco raasay tokkidi deizayssa mala nu sikeype koncisees.

Hayssan ta beashe deezayssi gaammo cimassatakko etika dunguza koppiyanni dunguza maa'oma'edi gaabe ba bollanne xaaxidi banta kushen toora daaniza miishsa oyqqidi hemettishe deezayssa mala nuus koncisis.

Hayssanta beashe deezayssi asay maara maaran salpetirinne kuba qommuy deizayssoppe ba yolo'izayssa lo'izayssa ekkeekki hemeta bolla deshoninne maanaoka keehi lo'iza quma gididayssa mala nuus keehi pe qoncisees.

Hayssanta beyasho deezayssi cora asatis petetta doza pute tokkana oyqqi diametish deezayssa malanne he asayka bootta shurabe may7otiraysa gedishon koppiakka banta wun woti uttidayssa mala muossi qoncisees.

hayssan ta beaashe deizayssi cora macasati bullukko maa7idinne addetikka dunguza ma7idi isipetetan walaytha weykko gaammo dursa durushe deizayssa gidishinne eta beyishe deiza cora asay deizayssa mala nu sikeyipe konchisees

Hayssan ta be7ashe dizayssinam77u paaranjje asatakko.eta garssappe issoy amerkka peresdantte dolandi tiramppe geetettiza kawo gidishin izikka keehi lo7onne wogga keehi dalga gididayssa qonccisees.

hayssan ta beyashshe de'izayssi asay maaran salfetirinne dumma dumma qomoppe qumaza ba sanen ba sanen oyqqid maanas giigishininne he assaykka ke'i corra assa gididayssa mala nuusi besiishshe de'ees

issanta beyashe deezeyssi heedzdzu asati hissipetettan ya7awuykko zore zoretishe deeizayssa mala gidishin issoy ba cen gursa asas i sisidi haasay bolle deeizayssanne issoy manazure baayfen woti uttidayssa mala nusi kip qoncissanaw dandayides

hayssan ta beyash deezayssi disipetethan maara maaran sarpen weykko madadan uttida corasay deizayssakko izikka eta sinthana haattay deizayssa gidishin nam7athi gammu cuma gididayssa qoncisana dandayides

Hayssanta beyashi deizayssi cola asay issi petetha oge bolla lethishininne qeese kay tagarsan deizayssa gidishin asay ammasadere mayzayssa gidishin etappe guye baggara cola booththa kameti deezayssa qoncisees.

Hayssan ta beash deizayssi itoophiya posta kitakko izanka issi addeyarayssi macar gidizi dokumentey soyssua yo'yomishenne etappe guye baggan hessuy ba kushi baqqish deizayssa mala moskeyppe qoncisa nahu dandayedes

Haysan so asati issipetethan utidinne keetha gidon utiga mala betishenne heysatika television beyishe , kuwase kasa television athid diyaga issippeetan shiiqi utid issippe gidid beyid dosona

Hayisan ta be ashe dizayisi kame ogeko izanka co,ra kameti isspetettan bishe dizayissanne izika kehi gitanne dalga gidida sohoko izika kethayi maran maran dizayisa nusi besees

Hassan beettizay giya giddoko .Giya giddonka asa nayti dumma dummabata muruutata shammanassi bayzanassi go7ettizaba gidishin ,hessika asa nayti namisa aaththanasinne dumma dummabata go7ettanassi yida.

Hayssan ta be'ashe dizzayisi issi attuma addey tukke sinnera uyishenne appe guye baggara namati utti uttidayisa giddishin hara baggara qase tukke qolliza tukke caddiza maccasati dizzayisa malla bessesi.

Hayssan ta bi7ashe deezayssi cora gashe naati tamare keeththan de7zayssa malakko. Etikaysi petithan xaafo bolla de7izayssa gidishin eta tamarsishe deeza astamarey tagarsan eqqidi eta bessishe deezayssa qoncisees.

Haysani beeththizay asay thukkiya uyanassi shiiqoogaa malanne he asathikka issipetheththan gidere haasayanassi dumma dummaba hanothaa zoreththanaassi issipetheththan uththogaa malanne issi aayiyakka thukiya shaayaydda doogaa malaa ha misilen nus beeththes.

Haysan ta beyashe deezayssi teknolo yiyoge medetida keehi gitanne zo7o gidiza kaamikko he kami bolla hara kaamiqa teknologi maalan medettidayssi biitta toofisi shimoykko caani shinde izayssa mala qoncisies

Hayssan tabiyashe deizayssi timirte keexxakko izanka laaa tamareti etikaqo danuriya tamareti buddufu tamare deiza kilassin issi astamare aqidi sarida bolla tamarsishe deizayssa mala konjisees.

Ayssanta beyashe deizayssi keeh gitanne dalga gidida ogen cora hareta laagishe deeza heedzdzo attum asati deezayssa gidishin etappe guye baggara motore laaggi diiza issiyadey deizayssa mala nuusi keehippe qoncisana dandayides.

Ayshanththa be7ashe dayzeyssi qoca giya ko;hegankka cora asay issippeththeththan zal7eththishi diizayse gidishin he giyankka cora murutay hedeezaysekko lemisoos:- sanththa qommo coray de7izeessa mala nuus keehippe qonccissana danddayidesi.

ayssan ta beyasho deezayssi makina woykko kaamekko izanka cora gashenaataa tookkidi woykko caanidi bussa bolla deiza kamik dishin he kame marayka samaye kaame gididayssa mala muskayeppe qonchisees

Ayssanta beyash deizayssi oge duunan deeiza suuqesakko he suqenka cora ma oqommuy bayizettizaysse gidishin attumas macas keeroas woggas gidiza corama okommu deizayssa mala nuuskeype koncisana dandaydis.

hayssan ta beyashe deizayssi cora asayssi petethan dilde bolla woykko zalaphe bolla eqiwutireessa gidishin he aasappe guye baggara keeyhi gitanne dalga gidida zumay deizayssa mala gidishin issoy basilkera poto dentishen koncisees

hayssanta beyashi deizayssi itiophiyan deiza intoto park geetet tiri xeesettiza issakko izikka kiiyi ayfin xeellananne ka7anawu issipetettay asay deyanaskey lo7o gididayssa mala konjesees

hadesani beettizay dumma dumma doozati de7ishin doozatuku sinthara maarara de7iza dunguza gidishshin hayssika ha7i wode yiza wogatha maara nangiri oosethida dunguza ma7o gidishin hayssake gaxara qasse doozati de7osana

Hayssanta biashe deizayssi cora azotis peteccan bantadiyosa pekidi awaho ushe deizayssa mala gidishin etika kehi yashshayssanne asa maanawu giigizayssa mala daanizayssa nusikeype bessishe woykko konjizayssakko.

ayssanta beyashe deizayssi nam7u macanati sipetetan ekki uttidayssa gidishin etikka nam7u biradhe banthaga xokko uttidayssanne sinta xeeli di deizayssa mala gidishin hessa baggara zumay deizayssa mala qoncisees

hayssan ta beyashedeizay siyisi atthumadekko izikka bootta maysershurabe maydinne ba gale xaaxiri mita garsanotu uttidayssa gidishin izikka ba ayfen karetha malaxire wotu uttirayssa mala nu si qonjusis

hayssan beettizay dumma dumma asati issipethethan eqqidi zorethana si doo ga malanne heyssatikka asati dummatethan gaxa baggan deiza malanne heyssatikka hayra ba haasayanassinne zorethana si issipethethan eqo gammala

Haysa ta be'ashe dizaysi issi demba c'ora attumanne mac'c'a asay issippetethan guppo bolla de'ishinne he asayka de'izaso kehi ayfen xelanaw lo'izaso gidoshin issi bagara woray de'izaysa mala nus kehippe qonc'isanaw danda'ides.

Hayssan ta be'ashe de'izaysi kehi ayfen xallanawu lo'iza sohokko iizikka abba duunan de'iza cora asay dizayssa giidishin heppe bolla baggara zo'o away ki'izayssa nuus qonccisizaysako.

Haysan tha be7ashe de7ashee de7izayssi thimirththe keeththakoo;izankka cora thamaarethi thamaarida soho gidishin he thimirththe keeththaykka naathi thamaariri era demmanawunne lo7o ooso oykkana mala keehi lo7a go7aa immizayssa qonccissees.

hayszan ta beyash deizayssi issi attumadekko izikka boothta shurabe mayeri booththa koppiya ba7eemotidi uttidi deyzayssa gidishin izi deyzayssi wora garsa gididayssa mala bessana dandaydis

Ayzanta beyashe deiza si cora asayessi petettan shiphe gidi maada maadan etutizayssakko e asaykka bootta shurabe ma yuturashsa gidishin eyasappe guye baggara gitanne dalga gidiza dere woykko bochchay deizayssa nu si bessishe deees

Hayssanta beyashe deizayssi corasay issi peti tan issi mala shurabe maa'idinne dalga denban shippe giidi baggay uttutidashinne baggay ekki uttida shin ote dundo bolla deizayssa mala nuus kehipe qoncisanau dandayidis.

Phayssanta bayarshe deezayssi poliseti sifetetan asaza godo bolla deyshininne he polisetu gadasan safara woykko qabaley ataxeqe deizayssa mala gidishin cora hesaka eta guyen woykko eta yuushon deezayssa bessishe dees

Hayssan ta behashe deezayssi si attumadde bazo koy qidinne koppiyaza wottidi booththama wumaydi denba bolla gidi xeelleshe deezaysa gidishin aappe guye baggara zumay di izayssa mala qoncuses.

hayssanta biyashe deizayssi corasay issi petetan shipe gidi maaramaran eki utidayssa gidishin etika issi petetan deizayssa malakko etappe guye baggara mithaynne issi attumade deizayssa malakka nuusi bessishe deees

Hayssan ta be'ashe de'izayssi cora asay eetika isipetethan de'izayssa gidishin eetika dijitale matawoqiya keesanaw yizayssa malanne banta maara maara oyqidi eqqi uttidayssa mala eetappe hessa bagaara uutha sabley de'izayssa nuus qoncises.

Hayssan ta be'ashshe deyizayssi gaammo dunguzay siikettiya son diiza asakko etikka watti sikettiyako xellanawunne ase oychchaw yiizayssa gidishin asaykay issipetettan xaafidinne adde asay eqqidi issipetettan hassaya bolla de'izayssa mala nusi bessees

Hayssan tabiyashe deezayssi digitale metawqe kessanoy iza asay issi petetan deizayssa gidishin issiniyakka ba ayfe ashara immashe deeshaysshinne izakka etas giigissayda deizay issi maciya deizayssa mala nu sikeipe bessishe deis.

ayssanta beyashe desidessi awudiya teknologie maaraniza digisaale metawqe kessanawu asay si petetan maaran salfetidi ekki uttidayssa gidishin heyssika itiopiyan deeza asasi keehi koshshiya miisiya gididayssa mala konjesees

Hayssan ta beyashe deizayssi cora gashe naati issipetetan deizayssa gidishshiinne cimayotikka maara maalan eti issipetetan salpeteri misigaba mazaggabettano yidayssa mala gidishininne heyaseykka keehi cora gididayssa mala nursi qonchisees.

Hayssan ta be'ashe deizaysi ha wode tekkinolloje maaran yiza dijittale matawaqa giza mishshako izaka kesanawu cora asati issipetethan deizaysa gidishin issi macca naiya uttada be ayffe ashara imo bolla deizayssa bessizayssako.

Hayssan ta beyash deezaysi codaza issipetethan tuma garsan uttidi baazir dompish deezayssa gidishin heyssikka misgaba maakille geetettidi xiestidasookko aseyka mazgaba kese kesi bessa bolla deezayssa qonciseessa.

hayssanta beyashe deizayssi mercha xaabekko izanka cora asati kawo dooranaw issi petetan maara maaran ekki uttidayssa gidishin izanka asay keehi gasa gasta asay deizayssa mala nuussi bessishe deizayssa qoncisiis

hayssanta beyash deizayssi corasa issi peteta payda metha qeekkano yi uttidayssa gidishin izikka issi petetan misgebas izaasakko issoy gelidi mazagabettishininne ba iyo deiza miisha ubba imo bolla deizayssa nuuskeyppe konchisis

Hayssanta beyashe deezayssi maca koaase kaasanchatakko etikaysi petethan denba bolla kaayshinenne issoyssara sugetidi deizayssa gidishin issiniya pude gubpada koaase ba kushen oykqana giigetishin deizayssa mala nuus qonchisees

dissanta beyaashe deizayssi gede kowaaseka iza nam7u ka sanchati denba bolla ka eti ka yeddinne itikka issoy sua keeyi issu gish deeizayssa mala gidishin eray bikkogaperindaggan denbaykka orqati uttidayssa mala nu si keeyeppey bessishe dehees

Ayssanta beyashe deezayssi nam'u asatakko etikka issoy sintaronne isso guyeraykki uttidayssa gidishin eti deyasoykka keehi denbakko heyssa baggara issi boota sharara keetettirakeetayka deyzayssa mala qoncisees.

hayssan ta be7ash de7izayssi kuwase kasanchako izikka goole geleseri ufayxidi ba kushe miciri wotta bolla deizayssa gidishinine a xelidi de7iza cora deggafe asay kare baggara deizayssa mala nussi bessees

Hayssan ta be7ashe de7izayssi nam7u tammanne oydanto suure gitanne dalga wotta itiophiyan gizasuufe deezayssa gidishin cora asay he wothas giigitidinne isporte ootishe deezayssa mala qoncc salawui danda7idees.

Hayssan tabiyashe deezayssi isibetetan cura atleteti weykurcha wodhdhisa macanati kaasa woykko wotama kidi shilimati banta kushin wanca wanc oyqquutilayssa gidishin etapesinta baggan paranje deisayssa qoncisees

ayssan tabeyashe deizayssi nam7o asati issi petechan deizayssakko itikka issoy samuel geetettidi xteesetizayssa gidishin issoyka iaaza geetettidi xeesetizaakko sontay ko castis bendaasakko

Haayisanta beyashe deezayssi coraasa isipetethan maaran shipigi utti uttidayssa gidishin hey aasaykka isipetethan koaaseqassabessa bolla deezayssa gidishin asa garsan poolise tika deizayssa qooncisanau dandayides.

Hayisan ta be,ashe dizayisi duma duma merara dizayisi mishako izika zo,o dee's gala,o salo merayinne duma duma qalame merayi isspetettan maran utthi uthidayisa besanaw kehippe dandayidees

Hayssan ta be'ashe de'izayssi kase televisionoko; izikka kase wode asasi keehi lo'o go'a imiizaysa gidishin teknolojey keehi yaanappe sintta sintatidi oosetida televisione gididaysa mala nuusi keehippe beesishe de'izayssako.

hayssanikka beettizay asa nayti dumma dumma batha ooththanassinne ha7i wode yiza teknoloji murusa gidoga malanne asa nayti hoowa immanas go7ettiza baathire gidishin heyssikka nuna

ayssanta beyash deizayssi teknologi maalan medhetida woykko giigiza maashinekko izikka ginbennathusi keehi lo7o go7a imizayssa gidishin mefcha geetettedi teesettiza miisha gididayssa mala qoncisana dandayi dees

Hayssanta beyashe deizayssi duudiya teknoloji eiza kaazina gidizakko izikka qulfera deizayssa gidishin biranne dumma dumma worqa miisha woykko asappe qosana wottay qawottana maaddizayssa mala nuus qoncisana dandayides.

hayssanta beyashe de'izayssi teknoloje oge maran madhettida mashinekko izikka benteletere woykko carko immizayssakko asi homben deykko carko immanas imaaddizayssa mala noosi bessees

Hayssan ta beyarshe deezayssi itiyotelekon giza xoufe deezay saqlishon izikka durujite kotopiyan lo7o go7anne asas moro tamimiza durujite gididayssa mala noo sikpebessidinne koncisidi deyse

Hayssan ta beyashe deezayssi hawudiya teknologi maadan medethida marshine qommo gidishin izikka keehi lo7onne go7a immizanawu maaddiza miisha gididayssa qoncisanawu dandayides

Hayssan ta be'ashe dizayssi keeniya geetethida deren medhettida biireko. He biire suntayka biike geetettidi xeesetishin izikka tamaaressinne cora asasi lo'o go'a immizayssa mala qonccisees.

hayssan ta beyashe deizayssi teknologikko teknolojio geera medhettida dumma dumma miisha gidishin izikka asa nassi go7a immanawunne asa nas si ooso keehi lo7eti immanas giigiza miishakko heyssikka gididayssa mala nuus konchises

Hayssa nu tabeyash deizayssi keehi ayfen xeellano weykko dikere oothtidi lo'etano maadiza miishakko izikka teknologio genamelettida gidishin isuntayka dimlaytare geetettireytefetiza miishakko.

Hayissan ta beyashshe dizayissi issi atuma adey apache motore bola utidi motoreza lagishshe dizayissanne he adeyikka bishshe de''iza ogey kehi dalganne demba gididayissa mala nusi kehippe besanaw danda'ides

Hayssan ta biyashe deezay si teknologiyo geen medetida keey githanne dalga kaamekko he kame garsanka gelanawu coro hasaye maara maaran woxxi dinne salpin salpen kessa bolla deezayssa mala aysinosikyp bessanawu dandaydes.

Hassan ta beyashe de'izayssi dumma dumma dereppe yira issipetetan saykile wudiriyan wodadaretti di de'iza cora asakko etikka banta saykile laaggishe de'izayssa malanne heyssa baggara keeththay de'izayssa mala koncisana dandayidis

hayssanta beyashe deizayssi issi mala mera deyza maaran maaran ekkida cora saykele deizayssa gidishin kaype guye baggara issi attumade ekkidi yi saykilekka beyishe deizayssa mala nuussi kaype qoncisanaw dandayides

Hayisani ta ba'ashe dizageyisi tekonloje ogga marani medhetida issi mashine gidishin he mashine go'aiyka kame motore duma duma gomatusi isipetethani loo go'a imidayisa qoncisesi

Haysan ta be'ashe dizays xumako . he xuma bolla ampole mabiratey eexi utidaysa gidishn hesika galal'o malara tiyet utida ketha achan 2 asat issipetetan dizaysa mala gidishn, hays nus qoncises.

Hassan ta beashe deizzayssi tekkinollojje ogge maara kexxetidi wurrida keththa giidishin iizzika ayffen xeelanawu kehi lo'izayssa mallanne aappe sintta baggara dunkkane garssan coora asaynn oydde qommoy deizayssa nussi qonccises.

Haysan be'ashe de'iza sohoy Keehi cora kethayi dalgason de'izaysa gidishn izika pooqeko, tekinoloje oge maran kexetid asa nas injesinne ayfen xelanawu lo'o gididaysa mala nuusi keehippe qoncises.

Hayssan ta be7ashe dizayssi tekinoloje gimaran keexetifi de7iza pooqe keeththakko Izi buro ooso bolla de7izayssa malanne he keeththaykka wurrishin asa nasi keehi dalgganne gitta gidida go7a immanaw de7izayssa mala nuusi besees.

Hayissan ta beyashshe dizayissi buro oso bolla de'iza kaththakko izikka technology maran kexetida keththa gidishin appe sinththa bagara Issi kammey bayida woyikko bussa bolla de'izayssa mala nusi qoncisses

hayssan ta beyashe de'izayssi ooso bolla deeza keeththakko izikka ayfen xeelanon keeylo iza keethta gidishenne asanas duussas ke injes maaddizayssa gididayssa mala nuus kehipe qoncisana dandayides

ayssan tabiyash diizisi issi macasiya bayefen manaxxire wothada izakka huye kantetta uttadayssa gidishin cora maygirafoni isinthan diesheninne iyakka bacengursa sissayda deyoga mala nuussi keehippe bessees

Hayssanta beyarshe deedzayssi hedzdzu asati ekki uttidayssakko etikka nam'u addenne issi maqezishin etikka issiyade wadaqaxawy gere nam'ata beso bollanne itas timirte imo bolla deezayssa mala noossikhipe koncisis.

hayssan ta be'ashe de'izayssi issipete tan cora asay de'izayssa mala gidishin he asatikka issoy badona makise wottidayssa gidishin issiniyakka sharbe badonan xaaxawuttidayssa issoy eta foto dentishe de'izayssa mala nusi keehippe pe qoncises

Haysan ta be'ashe se'izays cora asay issipetetan de'izaysa gidishn he asayka atuma gidishn atuma asa garsan mac'atika de'izaysa malako . Cora cima atuma asay karetha ambassadore mayidaysa qoncisis.

Hayssan tha be7ashe de7izayssi heezzu asathi issippetheththan sinrhrha baggaara eqqi7uththidaashen gidishen keeththa projectessi xeelo bolla de7isheninne etha mala cora asay issippetheththan keeththaa garssan de7izayssa mala nuus keehippe qonccissees.

ayssan ta beyashi deizayssi biro ooso bolla deiza kiithakko izikka teknoloji maaran dumma dumma mashinetan oosetishinne issipetetan ooso bolla deizayssa gididayssa mala bessizayssakko

Hayssanta beyashe deezayssi apartama keeththakko izikka teknologiyo gemaran keexettishe deezafo ekeetha gidishin biro ooso bolla deizayssanne wurishin asanas duussas keeyi injes maaddiza kiitta gididayssa mala nooskeype qonchisis.

Hayssan ta biyarsh deidayssi reyateknologi maaran keexxettishe deiza keeththakko izikka ayfen beyanokkiy lo,izayssa gididayssa gissishin issoy keexxetti wudadayssanne issoy keexxeto bolla deizayssa bessi sheninne qoncisizayssa.

Hayssan tas bettishe deizayssi issi ba timirtte makkada anjjetiza maaca tamareko izakka ba kushshen wancca oykkada hadirssa kushshen qa ciishsh oyqada utidayssa malla nus kehippe qonccisanaw dandaidess.

Hayssan ta beyashe de'ayssii bantta timihirte tamaaridi makiddi anjjo gaallassan de'iza tmaaretakko ettikka gawonne mtidi ajjetishininne issipetetan maran marn eqii uttidaysa mala nus keehippe besses

Hayssan cora asay beettesikko cora asaykka boththa boththa mayo mayidi issippeteththan be wogga malanne hessattikka hesstti uuttogga mala bettishin hessati asati zoretanasinne dumma dummabatta hasayanassi shiqogga mala misiley nuus qonccises

Ayssanta beyashe deizayssi coraasaysi petethaan ya aaya ittidi uttidayso gidishin eta garsanka issoedendiri asas timirtenne zore immish deizayssa mala nu sikaype qonjisees.

hayssanta beyash deezayssi timirtekexakko izikka asanay tamariri erademmano maaddizayssa gidishin izikka asana sikey lo7o go7a immizayssa mala muosikeyppe qonchisees

Ayssanta beyashe deizayssi temersekithakko hezanka cora tamaretis si petetan tamarushenene tamaresi petetan kushe denti di astamares ooshazarno giigidi deizayssa mala muskeype qoncisees

hammi sile beettizay timirtha geeththakko timirta geeththanka naysi issipethethan ka7ishin de7iza galonne issi nay ba kushe xoqo ooththidi ba ufayssa qoncis shin diza misile gido gammananne heyssikka ufay

Hayssan taas beettishe de'izayssi biro ooso bolla de'iza timirse keethakko izanka cora tamare naati tamareri era demmanawunne cora nasus go'a immizaso gididayssa mala nussi keehiipe qoncissees

Hayssan ta beyashe leeizaysi itte mirte kiittakko izikka keeyi ayfent elano lophizayssa bizishin keeyi cora asay woykko keeyi cora tamarey tamaranau dandayizayssa mala nusi kyipe qoncisana dandaydiee

hayssan ta beyashe deezayssi timirte keeththakko izan kaacola naati tamarry era demmanawu yiizayssa gidishin heessika naatu yo lo7o go7a immizayssa gidishin isi gashenay ba ufayssa kusheto potedi bessiydi bessishe qonjisees

Haysani ta beyashe de'izaysi timrte keethako, izanka library getetidi xeysetiza timirte keetha garsan beetiza woyko demetiza kilase gidishin issi atuma Adey uttidi nibabe bolla de'izaysanne cora maxafeyi de'izaysa nuusi qoncises.

hayssan tabeyashe deyizayssi anjetizi anjettiza tamareta gidishin timerizabantaga makizayssa malanne issi petithan footolin dogola deshin issine amanazirehatara silke haasayiza deizayssa mala nus goncisis

Ayssan ta be'ayashi disa issi Biraanu Negga woykko profeser Biranu Negga geesettidi xeesetiza bitanekko. Izikka bo'a gidida issa gidishin izikka lo'o erara de'iya asa mala qoncisana dandayidis.

hayssan ta biashe deezayssi ufizale daaniza kaamenfekko izanka istikame bishinenne ogekka ufidale danizayssa mala nuusi bessishenenne keyepe qoncisanaw dandayiteys

hayssani issi bithane beettesikko he issi bithanekka haasayanasi eqqontha malanne he issi bithaneppe guye baggara qasse ha7i wode yiiza teknoloje mirutha woykko kaame woykko gade giddon ooththiza kaame giddoga malanne e

Hayssan tabiyashe deyzayssi limate ooso oottishe deza codasay deizayssa mala gidushin etiqa asas heemethano oge lo'etidinne asey injeen oykko maaran baana mala lo'o ogi giigissi di deizayssa qondisees

Hayssan ta biyashe deizayssi oyddo asati issipetetan ekki uttida shinnne eta garsanka ekase miraabe katama kenti bayggi gidayssi ato worku wolde giza attumade deeizayssa mala nuu si kiyippi qoncisana dandayides.

Haysan ta be7ashe de7izaysi keehi gitanne dalga gidida caame ogeko izika tekinolojegi maran lo7idi gigizaysa gidishin aappe hesa bagara keehi dembbanne bone giddida soy de7izaysa besonne qoncisizaysa sohoko.

Hayssan ta beiashe deizayssi nam'u qomora deiza kaame oggeeko izzanka bajjajeti yane hane hameta bolla deishinine hessa beggara coora keththati maaran maaran deizayssa nus besishe deizayssako izzika qonccises.

Haysan ta beyashe dizaysi kaametara oge oothishe dizaysa limate oothoko. Kaameyka oge lo'ethishin asay issipetethan kaameza bolla de'izaysa mala nuusi besishe misiley qoncisizaysako.

Hayssan ta beyaashshe deizayssi limate oosokko izikka biro oosettishi deizayssa mala gedishin wurseta bolla gakkananisheninne izikka kaame oge gididayssa mala nos kaypebessi sheninne qoncisisi deys

aryssan ta beyashe deyzayssi limate oosokko izikka oge donan oosottishe deiza limate ooso gidishin issipetetan keehi lo7o maaranne asa naas goa immishe deiza miisha gididayssa qoncisis

Hayssan ta be'ashe diza issi issipetethan limate ooso oothtishe diza asatakko. Etikka olla shodirara bookkishiinne issipetetan ooso bolla diza issa gidishin etappe guye baggara muze sabile diza issa qoncisana dandayides.

Haysan ta beyashe dizaysi bonon haatha duuqashe diza issi maca Naya de'izaysa mala gidishinne he boonoyka lo'o haatha muruta imishe dizaysa mala gidishin jarkeyka cora jarkey haysan dizaysa mala nusi beetishe de'izaysako.

Haysan ta be'ashe dizaysi asa nasi duma duma go'a hata buwamba gidishin izika tekinoloje ogen maran gigidaysa mala issi atuma ade eqi dheluzaysa nusi qonc'ises.

hayssan ta be'ada de'izayssi boonokko izikka assa naasi haatta go'a imanaw giigizayssa gidishin he boonorakka haattay biittan gukoo bolla de'izayssa asaya eqqidi teliishshin nuussi bessees

hayssanta beyashe deezayssi coro asaysi petetan deizayssa gidishiinne nam7ati dunguza sharbe bantha qoodent axerenne bomba banta kushenu eqqidaysa gidishin izikka asana si haaththa gu7a immano lo7izayssa mala nussi konchisees

Ayssan ta beyash deizayssi issiy attumadey biitha madawure raqoqofishe deizayssa mala gidishin izikka shurabe maynnan kallo deizayssa mala nuu sikip bessi shinninne qoncisizayssakko.

Hayssan tabeyashe deezayssi boonoppe haatta duuqishe deeza oyddo athumadakko isikka banta jarke oyqqide hatta duuqidi ha xeelo bolla desheninne isika deezaysoy keyi ooratha gidida boono gididayssa bessis.